Opu na omukalo omupe gokukuna iimeno, ano omukalo ngoka gomashina. Iimeno ohayi kunwa momashina muka sigo tayi kala tayi tekelwa, sigo ya thika pethimbo lyokuteywa.

Aanafaalama yiikunino ohaya tekele iimeno yawo nomukala ngoka omupu noguli hagu hupitha omeya ano omukala gomunino gwaandjakana miikunino. Ominino dhoka odhina uumbululu wuukilila piimeno, ohaya patululako komunino nomeya ohaga tondoka guuka opiimeno.

Omeya ogelipo gasimana. Ano aantu ohaya tungu uundama opo yakwatelemo omeya. Muundama muka ohaya vulu okutulamo oohi yedhi tekule. Omeya gomuundama muka ohaga vulu wo okutekela iimeno go ohaga vulu natango okulongithwa megumbo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku a dhika oondundu. Koondundu huka ohaku monika uumeno uushona ngaashi omano noomwiidhi. Kiitopolwa mbyoka yoondundu ohaku monika woo kwa tsima.

Aantu ohaya tekula Oohi moondama, ohaya kala ta yedhi pele mo iikulya. No ngele dha koko oha yedhi kwata mo , ye kedhi lyepo nenge dhimwe wo ya ka landithe.

Ongolo osho oshinamwenyo shoka hashi adhika momahala ngoka ga gamenwa ngaashi momatosha. Ongolo oshinamwenyo shili polupe lwoondoongi, oshina oondjila oonduudhe noontokele, oshina onyama yokuliwa.

Aanafalama oyena iikuku yoondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi kala dhili miikuku moka, tadhi peelwamo iikulya opo dhi koke dho dhi vale omayi dhi tendule uuyuhwena woo.

Momuhoko gaawambo otuna omahala mpoka hatu pungula iilya yetu uuna twateya. Ehala ndoka ohali ithanwa takuti iigadhi nenge oshigadhi. Oshigadhi muka ondunda moka hatu pungula iilikolomwa yetu yomomapya.

Embakumbaku olyo oshiyenditho shoka shalongwa shokupulula omapya nenge iikunino. Oshiyenditho shika ohashi kwata ashike ethimbo eshona lyo epya nenge oshikunino oshapwa ko.

Ohotela omahala ngoka gomavululukwapo omuntu tayi pehala mpoka etakutumba ahuvithe omwenyo gweh nawa ohapu kala tapumonika omalapi omatokele gayalwa nawa ohamu adhika iikulya niikunwa momahala moka.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika ombuga. kombuga ohaku kala kuna oondundu. KOondundu huka ohaku monika pevi pu na uumeno uushona ngaashi oomwiidhi. Kiitopolwa huka oha ku monika woo omiti ndhoka dhina uufo uushona ngaashi omano oshoka iha ku mono omata gomvula gagwana.

Kiitukulwa yilwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Oondundu ohadhi kala dhuuka mombanda, koondundu huka ohaku monika uumeno uushona ngaashi omano , pevi lyoondundu ohapu monika omamanya geli miitandu.

Aantu ohaya tekula oohi moondama, nuuna ya tekula oohi dhika ohaye kedhi kwata mo yedhi landithepo nenge yedhi lyepo, ohaya kala wo ya fuuka ohaye ithaneke omafano ya yelutha oohi mombanda.

Shiyenga ngele ye ga dhenge pevi, iinamwenyo ohayi kala ya panda. Iinamwenyo ngaashi oondhila ohadhi yi pomeya mpoka dhika konge iikulya yadho ngaashi oohi.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Kiitopolwa huka ohaku adhika wo uumeno uushona ngaashi omano noomwiidhi. Iitopolwa mbika ihayi mono omata gomvula ga gwana.

Momagumbo go moondolopa ohamu adhika iipundi ya longwa miipilangi mbyoka ya hongwa miimeno, kiipundi huka ohaku kala kwa tulwa iikuusinga.

Aantu ohaya tekula oohi noha yedhitula moondama dhomeya, noohi ohadhi kala tadhi peelwa mo iikulya moondama, opo dhi koke, na ngele dha koko aantu ohaye ke dhi kwata mo moondama dhikaliwe po na dhimwe tadhi kalandithwa po .

Aanafaalama yiimeno ohaya gamene iimeno yawo koonte dhetango mono haya longitha omukalo gwoonete dhoka hadhi kala dhili kombanda yiimeno yadho opo ya gamene iimeno yawo koonte dhetango dha pitilila.

Ombaka oyo oshikwamawawa shoka shili sha simana . Ombaka oyina onyama ndjoka hayi liwa yo oyina uundjolowele komalutu getu. Ombaka ohadhi vala omayi ngoka wo gena nago uundjolowele komalutu getu uuna tatu ga li.

Ongombe oyili yasimana, kongombe ohaku zi onyama hayi liwa , omahini niikatha mbyoka hayi longo iizalomwa. Aanafaalama yoongombe ohaye dhitula miigunda moka haye dhi pele mo iikuya.

Omiti odhili dha simana. Omiti ohadhi adhika momahala ngoka haku tiwa iiheke. Miiheke moka ohamu monika omiti dha ziza nawa. Omiti ndhika ohadhi opaleke eshito.

Omeya ogelipo ga simana. Omeya oha ga tulwa moondama ndhoka dha tulwa othaila kohi ,nelalakano opo omeya ka ga pwinemo ta ga hiti mevi. Omeya ngaka oha ga longitwa iilonga oyindji ngaashi okulongitha megumbo, noshowo okutekela iimeno.

Opena omahala ngoka gomatalelepo ano omahala gomayinyanyudho, oto adha po okandama komeya nomuntu oho kuutumba poshipundi shili po watala eshito.

Omuthigululwakalo kehe ogu na iizalomwa ya go, omuthigululwakalo gwaawambo oomeme oha ya zala oohulukweya dhalongwa moshiyata shondhelela niikayiwa , ootate na yo oha ya zala oohema dhalongwa moshiyata shondhelela.

Ongolo oyo oshinamwenyo shoka sha simana. Oshinamwenyo shika ohashi adhika momahala ngoka ga gamenwa. Oshinamwenyo shika oshi na onyama ndjoka hayi liwa. Ohashi nana wo aatalelipo.

Omambakumbaku ogo taga longithwa mongashingeyi . Oga pingenapo iilonga yokomake . Omambakumbaku ohaga pulula omapya nenge iikunino. Ohaga endelele, ihaga kwata ethimbo ele.

Oohi odhili dha simana. Oohi ohadhi tekulwa moondama moka muna omeya. Ohadhi kala tadhi pelwa mo iikulya sigo tadhi koko . Nuuna dha koko aantu ohaya kutha oonete ya ka kwate oohi ndhika , yavule okulya nenge ya ka landithe.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Koondundu huka ohaku kala uundjila hoka haku endwa. Ohaku adhika uumeno mboka wu na omafo omashona ngaashi omano noomwiidhi, oshoka kiitopolwa huka ihaku mono omata gomvula ga gwana.

Aanafaalama ohaya longitha omukalo gwo kutekela iikunomwa yawo, ano omukalo gwominino dhoka dheenda miikunino, ominino dhika odhina oombululu dhuukilila pokameno kehe, ohaya patulula kopomba nomeya ohaga yondoka guuka piimeno taga pitile poombululu mpoka.

Momagumbo gaawambo ohamu adhika iigandhi. Miigandhi omo hatu pungula iilikolomwa yetu mbyoka hatu kutha momapya ngaashi iilya, omapungu niilyaalyaka.

Momapya ohamu zi iilikolomwa oyindji mbyoka hayi palutha nawa omalutu, moka mwa kwatelwa omapoke, omapungu, omakunde noshotuu.

Aanafaalama yiikunino ohaa gamene iikunomwa yawo koonte dhetango odhindji, mono haya longitha omukalo gwoonete ndhono dha ndhingilila iimeno yawo.

Aataleli oha ya mbomboloka okuza kiilongo ya yooloka . Oha yeya moshilongo shetu ya tale uushitwe. Ohaya falwa komahala ngoka ya hala okutala ha ya falwa ye li miitukutuku .

Omeya oga simana ,no geli ga pumbwa oku kwatwa nawa. Omeya oha ga kala geli moondama nomoondama muka kooha oha ku monika nawa omwiidhi gwa ziza.

Iimeno mbyoka yi li miikunino ohayi pumbwa omeya ga gwana, opo yi vule okutula ko iiyimati. Aanafaalama ohaya longitha omukalo gominino ndhoka dha andjakanekwa miikunino yawo ndhoka dhokutekela.

Aantu ohaya tekula oohi dhOshiwambo, oohi dhoshiwambo ohadhi kala dhi li moondama mu na omeya moka hadhi kala tadhi tulilwa mo iikulya, oohi ndhika ngele dha koko aantu ohaya kutha iiyaha yeke dhi kwate mo, ye kedhi lye po dho dhimwe ye kedhi landithe po.

Momuthigululwakalo gwetu gwAawambo otunamo iikulya yetu . Moka tuna oshimbombo shatelekwa nuusila womahangu . Otuna mo woo natango omboga , omagadhi goongongo nomakunde ngoka haga ningwa oshigali.

Aanafaalama yiimeno ohaya kunu iimeno yawo muupoto walongwa monayilona , muupoto muka omuna omavi nuuhoho. Ohaya kala taya tekele uumeno mbuka sigo tawu koko wuvule oku katsikwa wuye mevi nenge wumwe wulandithwe po yi ilikolelemo iisimpo.

Aanafalama yiikunino ohaya kunu iikunomwa ya yoolokathana, yamwe ohaya kunu omatama, omatama ogeli ga simana ngele tashiya kiitungithi yomalutu getu. Omatama gamwe oha yekega landithapo yiimonene mo iisimpo.

Oohi odhi li dha simana oohi oyo iikulya mbyoka ya talika ko yina uundjolowele komalutu getu, aantu oha ya li oohi yimwe oha ye ke dhi landitha.

Ompinda oyo oshinamwenyo shimwe shoka shili shasimana, osha simana molwa omaniga gayo ngoka haga longithwa iilonga oyindji, oshina wo onyama hayi liwa sho oshi namwenyo shoka hashi shoka hashi nana aatateli.

Aanafaalama ohaa tekula oondjuhwa ndhoka hadhi kala miikuku. Ohadhi pewelwamo iikulya opo dhi koke dhi vule oku landithwapo nenge dhi vale omayi.

Moshilongo shetu omuna omahala ngoka gena iiyamakuti, omahala ngoka ga gamenwa. Iiyamakuti mbika ongaashi oondjamba, oonduli nayilwe. Iinamwenyo mbika ohayi nana aataleli.

Otu na iikulya yetu yopamuthigululwakalo gwetu gwaawambo mono tu na oshimbombo shaza momahangu, otu na mo wo omboga yoshiwambo ndjoka hatu ti ekaka, omakunde oshowo omagadhi goongongo.

Iinamwenyo oyili yasimana noya pumbwa okukala yagamenwa . Iinamwenyo ohayi nana aataleli okuza kiilongo yayooloka. Iinamwenyo mbika ohayi adhika miitopolwa ngaashi mEtosha.

Omahala gomatalelepo, omahala ngoka haga nana aatalelipo ohaga monika nawa ohapu monika iipundi yalongwa nawa, nomuntu oha kutumba poshipundi mpoka, ena shoka ta lile po nenge ta nwine po ye tatala nkene eshito lyoopala.

Iimeno ohayi pumbwa okusilwa oshimpwiyu. Ohayi pumbwa okugamenwa koonte dhetango dha pitilila. Ano aanafaalama yiimeno ohaya longitha omukalo ngoka goonete dha dhingilila iimeno opo ya gamene iimeno yawo koonte dhetango dha pitilila.

Aanafaalama yiingulu ohaya kala yena iingulu yili muunyongo/miigunda. Iingulu mbika ohayi kala tayi pewelwamo iikulya nongele yakoko yimwe ohaye keyidhipagapo ya kalandithe onyama . Yimwe ohayeyi landitha woo nomwenyo kwaangoka ahala akamune.

Moshilongo shetu otu na mo iinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo. Iinamwenyo mbika ongaashi oonkoshi . Aatalelipo ohaya zi kiilongo nenge meni lyoshilongo taya yi komahala ngaka ge na iinamwenyo mbika. Ohaya falwa ye li miitukutu, oshoka iinamwenyo mbika oya nika oshiponga.

Aantu ohaya munu oohi. Oohi ndhika ohadhi munwa nomukalo ngoka gokutula omeya moondama. Momeya moka ohadhi kala tadhi tulilwa mo iikulya, opo dhi koke.

Kiitukulwa yimwe yoshilongo oha ku monika omamanya, omamanya omanene ge li miipambu oha ku monika wo omano noomwiidhi, iitukulwa mbika iha yi mono omata gomvula ga gwana.

Omahala gomavululukwepo oge li ga simana oshoka ohaga nana wo naataleli. Naantu wo meni lyoshilongo ohaya yi komahala hoka nookuume yawo nenge naakwanezimo, taya kuutumba puupundi mboka haya adha po, taya li iikulya mbyoka ya telekwa moka nokunwa.

Aanafalama oyo taya eta iikulya moshilongo. Aanafalama ohaa ningi iikunino ngaashi yomatama. Ohaye yi tula ye yi kuna yi li momukweyo, taye yi tekele nongele omatama gapi ta ya ka landitha.

Moshilongo shetu otunamo ehala ndyoka hali ithanwa okashana. Mokashana ohamu adhika iinamwenyo mbyoka yagamenwa oosino, uumenye, oompo, oongolo nayilwe.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Koondundu ohaku monika wo niitandu yomamanya omashona niimeno, ngashi omano noshowo oomwiidhi.

Oku na omukalo goku kuna iimeno. Omukalo ngoka iimeno hayi kunwa momashina itaa ku longithwa evi. Ohayi yi momashina moka, tayi kala tayi tekelwa. Momashina moka iimeno mbika ihayi lika kuupuka mboka hawu li iimeno, yo wo ihayi mono oonte dhetango dha pitilila.

Aantu ohaya tekula oohi, ndhono haye dhi tula moondama mu na omeya. Oohi ndhika ohadhi kala tadhi pelwa mo iikulya, opo dhi koke. Ngele dha koko, ohaye ke dhi kwata mo ye dhi lye po, dhimwe ohaye dhi landitha yi imonene mo iisimpo.

Kiitopolwa yimwe yomoshilongo shetu ohaku monika efuta. Efuta omeya ngoka omabulau haga kala ge na oohi. Efuta ndika ohali nana aatalelipo, oku na wo iitopolwa yimwe ku na ombuga.

Aantu oha ya tekula oohi dhoka hadhi ka la dhili moondama, oohi dhika oha dhi kala ta dhi pelwa mo iikulya opo dhi koke dhi vule oku liwa. Nenge ngele odhindji dhimwe oha dhi ka landithwa po nomuntu opo a ilikolele iisimpo ye.

Omeya oga simana, ko ohaku ti omeya ogo omwenyo. Omeya ohaga ga pungulwa moondama, ndhoka hadhi kala dha tungwa neloya lyosamende kohi, opo kaaga pwine mo. Omeya ngaka ohaga longithwa iilonga oyindji ngaashi: okulongithwa momagumbo, okunuwa kiinawenyo noshowo okutekela iimeno.

Iimeno ohayi pumbwa okutekelwa omeya ga gwana. Aanafaalama ohaya longitha omukalo ngoka gu li omupu, go ohagu hupitha omeya. Omukalo goku andjakaneka ominino miikunino dhi na oombululu dhu uka poshimeno.

Oondjuhwa odha simana. Oondjuhwa odhi li pamaludhi nomaludhi. Pu na oondjuhwa ndhoka hatu ti oondjuhwa dhOshiwambo dhi na omalwaala gamwe omatokele gamwe omandjimbi.

Iihwa oya simana. Opu na iihwa nenge iimeno mbyoka yoongala. Oongala ohadhi monikitha eshito nawa. Ohadhi kala dha ziza nawa pethimbo lyomvula.

Iimeno oya pumbwa okutekelwa omeya ga gwana, aanafaalama ohaya longitha omukalo ngoka gwoku tekela iimeno. Omukalo gwominino dhoka dha enda miikunino dhi na oombululu dhu ukilila piimeno.

Oondundu odha tholomwa po kevi ndoka lya pepwa kombepo, e ta li gongala tali kala lyi igongela, shoka osho hashi ithanwa oondundu. Ohaku monika wo uumeno uushona ngaashi omano nomwiidhi.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika omakuti. Komakuti huka ohaku monika omamanya omanene, ano ohaku adhika uupompolonga mpoka ngele omvula ya loko omeya ohaga tondoka kuupompolonga huka.

Aantu ohaa tekula oohi. Oohi ohaye dhi tula mondama moka. Ohaye dhi tula mo manga oonshona taye dhi pele mo iikulya sigo dha koko.

Aanafaalama oyeli taya kongo oompito dhokwiimonena mo iiyemo, mono muna aanafaalama yiimeno haya kunu iimeno moonayilona moka hayi tulilwa evi nuuhoho. Iimeno mbika ohayi kala tayi tekelwa sigo tayi koko, yimwe ohaye keyi tsika mevi, yimwe ohaye yi landitha po yi imonene mo iisimpo.

Onduli oshinamwenyo shoka hashi adhika momahala ngoka ga gamwena. Oshina oongolo oonde nothingo onde ndjono hayi laalele nokulya omafo ngoka geli pombanda yomit.

Omahala gomatalelopo nenge omahala gomavululukilo, omuntu ohayi nenge ohavulu okukutha ookuume ke nenge aakwanezimo ye, ndele taya kuutumba pehala mpoka. Oha pu landithwa iikulya niikunwa.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu, pevi lyoondundu ohapu monika omamanya ngoka ge li miitandu ohapu monika wo omwiidhi. Kiitopolwa huka iha ku mono omeya gomvula gagwana.

Miikunino ohamu adhika iimeno oyindi. Ohamu kala muna aaniilonga mboka haya kala taya longo mo, ano mokuteya iimeno mbyoka nenge mokutekela iikunomwa mbyoka yili miikunino moka.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Omahala ngaka omahala ngoka ga talika ko kutya ihaga mono omeya gomvula ga gwana. Ohaku adhika omiti omishonashona.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu ndhoka dha tuntumana dhuuka pombanda. Oondundu odheya po kombepo ndjoka yapepe evi etali igongele. Ohaku monika wo nomiti ndhoka ngaashi omano.

Kiitukulwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Pooha dhoondundu ohapu monika omamanya geli miitandu iishona. Ohaku monika wo uumeno ngaashi omano . Oshitukulwa shoka ihashi mono omata gomvula ga gwana.

Iimeno ohayi kunwa muupoto uushuushuuka wuunailona hamu tulwa evi nuuhoho tamukunwa okameno . Ohaka kala taka tekelwa keli mokanailona moka sigo taka koko kaadhe oku ya mevi.

Omahala gomavululukilo omahala ngoka haga kala taga nana aantu . Oha pu monika uundama womeya mpoka omuntu ha vulu okuya a kayoge. Ohapu kala uutala womuzile nuupundi.

Omahala gomatalelepo nenge goma vululukwepo oha pu adhika uundama mboka wuna omeya, nomuntu oha vulu oku ya mo eki uvithe nawa. Ohapu kala puna uupundi woku kutumbwa.

Iikwamboga oyo yili ya simana komalutu getu oshoka oyi na iitungithilutu ano aanafalama ohaya kunu iikwamboga e taya kalanditha ya monemo iisimpo.

Aantu ohaya mono oohi moka hadhi kala dhili moondama, ohaya tula mo oonete taya kala ta yedhi tulilemo iikulya opo dhi koke dhivule okuliwa po.

Oohi odha simana komalutu getu, oshoka odhi na iitungithi yomalutu getu. Aantu ohaya ka kwata oohi ye ke dhi lye po nongele odhindji dhimwe ohaye ke dhi landitha po, opo yi ilikolele mo iisimpo.

Aantu ohaya tekula oohi muundama, oohi dhika ohadhi kala tadhi pelwa mo iikulya sigo tadhi Koko, nuuna dhakoko aantu ohaye kedhi kwata mo. Oohi dhika ongaashi oohi dhoshiwambo.

Opuna omukalo ngoka omupu goku tekele iimeno. Aanafaalama ohaya longitha omukalo ngoka gominino dhaandja kanekwa miikunino dhina uumbululu wuuka piimeno, kopomba ohaku patululwa nomeya ohaga sha shimine iimeno.

Ohi yoshiwambo, ohi ndjika yaza momeya gefundja . Ohi ndjika oyina onyama ombwaanawa. Oohi ndhika aantu ohaye dhi kwata yaka landithe yo yi imonene iisimpo.

Iimeno oya pumbwa okutekelwa omeya ga gwana. Aanafalama ohaya longitha omukalo gwominino ndhoka dheenda miikunino yawo. Ominino ndhika odhina oombululu ndhika hadhi piti omeya gu uka piimeno.

Shiyenga ngele yega dhenge pevi, oondama, omadhiya, ohaga kala gu udha. Ohaga Kala gu udha omeya, noomwiidhi dhili pooha ohadhi monika nawa, nkene dhaziza nawa.

Aatalelipo ohaya monika nkene yeli pooha dhoondjila. Ohaya kala ya kuutumba kiipundi yo yamwe oyeli taya yotha oonyama dhawo pomasiga.

Omeya oga simana. Ano omeya ohaga tulwa moondama, moka ulipo wa fulwa mevi. Moondama muka ohamu tula oohi, hadhi kala no kutulilwa mo iikulya opo dhi koke dhi vule oku tulwa po nenge oku landthwa po.

Omwiidhi ogu li gwa simana oshoka ogo iipalutha yiinamwenyo ngaashi oongombe, iikombo noonzi. Opu na okashina hoka ha ka longo omwiidhi ha ka gongele omwiidhi e tagu yi moshitholomo shongonga gu vule okuka li wa kiimuna.

Oku na omukalo omupe gwokukuna iimeno ano omukalo ngoka gwiimeno tayi kunwa momashina ohayi kala yi li momashina moka tayi tekelwa sigo tayi koko.

Moshilongo shetu ohamu monika iiyamakuti yomaludhi. Moka tuna oshiyamakuti onduli . Onduli oshinamwenyo oshoka shina oongolo oonde nothingo onde .Oshinamwenyo shika ohashi adhika momahala ngoka ga gamenwa giinamwenyo ngaaashi mEtosha.

Momapya getu ohatu teya mo iilikolomwa yetu oyindji, mono hamu zi ngaashi, omapoke, omapungu, omakunde. Mbika oyo iipalutha yetu, nuuna tweyi likola oyindji, yimwe ohatu keyi landitha, opo twiimonene iisimpo.

Shiyenga ngele yega dhenge pevi oondama nomadhiya ohadhi monika dha udha omeya. Moka aakwashigwana haya kala ya nyanyukilwa. Ohaya kutha oonete yaye ya ka yuule oohi dhawo.

Omeya oga simana go ohaga longo iilonga oyindji. Omeya ohaga pungulwa muundama mboka wa longwa miipilangi mbyoka ya za kiimeno. Meni ohamu tulwa uunayilona e tamu tilwa omeya. Omeya ngaka ohaga vulu okulongithwa ngaashi okutekela iimeno, okulongitha momagumbo nenge okunuwa kiinamwenyo.

Oondjuhwa odhili dha simana. Oondjuhwa ohadhi tu pe onyama ndjoka hatu li. Oondjuhwa ohadhi tu pe natango omayi ngoka gena uundjolowele komalutu getu. Oondjuhwa odhili nomaludhi nomaludhi opuna oondjuhwa oontookele noondjuhwa oondjimbi.

Omeya oga simana. Ano omeya ohaga tulwa muundama mboka wafulwa mevi. Muundama moka omeya ohaga tulwa mo nelalakano lyokulongitha ngele okutekela iimeno, okulongitha momagumbo, nenge okunuwa kiinamwenyo.

Aantu ohaya mono oohi, ohaye dhi tula moondama dhika dha fulwa mevi kohi ohaku tulwa onailona opo omeya kaga hite mevi ga pwinemo. Oohi dhika ohadhi kala tadhi tulilwamo iikulya opo dhi koke.

Ondjuhwa odhili dhasimana, momuhoko gwAawambo ohayi telekwa piituthi yomanyanyu. Oondjuhwa ohadhi tekulwa momagumbo tadhi pewa iikulya oshowo omeya oshoka, ohadhi vala omayi ngono omuntu ta vulu okulanditha a mone iisimpo.

Iingulu oyo iinamwenyo mbyoka yasimana. Kiingulu okuna oonyama ndyoka ontoye ndyoka yina uundjolowele komalutu getu. Aantu mboka haya munu iingulu ohayeyi landitha yo yiilikolelemo iisimpo.

Aantu ohaya tekula oohi. Oohi ndhika ohadhi tekulilwa muundama womeya ohadhi kala tadhi peelwamo iikulya opo dhi koke nuuna dha koko aantu ohaye ke dhi kwatamo ye kedhi lyepo nongele odhindji dhimwe ohaye ke dhi landithapo yi imonenemo iisimpo.

Iikunino ohayi eta iikulya mokati koshigwana. Aanfalama ohaya kunu iimeno, ha yeyi kunu muupoto wuunayilona, moka muna omavi nuuhoho, ohaya kala ta yeyi tekele sigo ya koko, yeyi kuthemo, ye keyi tsike mevi.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Koondundu huka ohaku monika omamanya omashona geli miitandu . Ohaku monika woo uumeno uushona ngaashi omano nomwiidhi . Oshitukulwa shika ohashi kala she enya sho ihashi mono omata ga gwana

Ondjamba oyo oshinamwenyo shasimana. Ondjamba ohayi nana aataleli okuza kiilongo oya yoloka .Ondjamba ohayi li iihwa yo ohayi li woo omahini.

Aanafalama yiikunino oyena omukalo go kutekela iimeno. Omukalo ngoka goopomba dhili miikunino yadho. Ohaya patulula ko, no meya ohaga kunguluka guuka piimeno.

Aantu ohaya tekula oohi moondama. Moondama muka oohi ohadhi kala tadhi pelwamo iikulya opo dhikoke nuuna dha koko aantu ohaye kedhi yulamo ye kedhilyepo nenge ya landithe yi ilikolelemo iisimpo.

Iimeno ohayi pumbwa omeya ga gwana. Aanafalama ohaya longitha omukalo ngoka gwominino, dha andjakanekwa miikunino yawo. Ominino ndhika odhi na oombululu, dhu ukilila piimeno.

Oohi odhili dha simana unene komalutu getu. Oohi odhina uundjolowele komalutu getu, uuna tatu dhi li. Omeya getu gefundja ogena oohi dholudhi ndhoka haku tiwa omakende. Ekende ohi yimwe ombwaanawa, yina omakegwa.

Omvula ngele yaloko nawa, aawambo ohaya longo omapya. Ohaya kunu omahangu, nomahangu ngaka ohaye ga longo sigo taga thiki pethimbo ndyoka lyeteyo. Ohaya kutha oombele, yaka teye mo iilya mepya, yekeyi longekidhe yivule okuliwa.

Aanafaalama yiikunino ohaa tekele iimeno yawo nomukalo ngoka omupu go ohagu hupitha omeya, omukalo gominino ndhoka dha andjakanekwa miikunino yadho, niimeno ohayi kala ya ziza nawa.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku adhika oondundu, oondundu odha tholomwapo Kevi ndoka lya pepelwapo kombepo ita li igongele ita li ningi ekuma, ohapo adhika woo uumeno uushona ngaashi omano nomwiidhi.

Aantu ohaya tekula oohi ndhoka haya kala yedhi tula moondama ya tula mo omeya. Ohaya taye dhi pele mo iikulya nongele dha koko ohaya kutha oonete e taya kakwata mo oohi ndhoka .

Omvula ngele yaloko, aawambo ohaya longo omapya gawo. Ohaya kunu mo iilya yomahangu. Iilya mbika ngele yakoko, ohaya kutha oombele, yaka teye mo iilya mbika. Ohayeyi fala kolupale hoka hayi ka longekidhwa nokuyungulwa, opo yivule oku liwa.

Iikunino oya simana, oshoka oyo hayi eta iikulya moshilongo. Aanafaalama ohaya kunu iikunomwa yawo nelalakano ye ete iikulya yi liwe moshilongo nenge ya landithe yi imonene mo iisimpo.

Kiitukulwa yoshilongo oha ku adhika omahala gomatalelepo nenge omahala gomavululukilo. Kiitukulwa huka oha ku monika omahala ngoka nkene geetwa po nawa taga nana aantu.

Aantu ohaya kunu iimeno muumpunda wuuwagalala( wuunayilona). Iimeno moka ohayi tulilwamo evi nuuhoho etayi Kala tayi tekelwa sigo tayi koko na ngele ya koko ohayi kuthwamo yika tulwe mevi.

Omeya oge li ga simana. Ohaga pungulwa moondama moka haga kala gena iilonga oyindji ngaashi: okulongitha momagumbo, okunuwa kiinamwenyo, okutekela iimeno nenge wo okumuna oohi.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu, kiitopolwa huka ihaku mono omayakulo gomvula yagwana ohaku kala iimeno mbyoka yina omafo omashona ngaashi omano.

Uuyuni mongaashi ngeyi otawu ende wa uka komeho. Nehumo komeho olyo ashike talilongo mongashingeyi. Aantu mongashingeyi ihaya kunu we iimeno mevi, ashike ohayi kunwa pamukalo ngoka gopatekinika yili momashina omo hayi kala tayi kokele yotayi tekelwa.

Mombuga ya Namib yili moshilongo Namibia ohamu adhika oshimeno shoka sha ninga oomvula odhindji noshili shilipo ngashingeyi omimvo odhindji hashi ithanwa o Welwistchia Mirabils. Oshimeno shika ohashi adhika woo no koshihako shoshilongo Namibia.

Omeya oga simana noga pumbwa okukwatwa nawa. Aantu ohaya kwatele omeya moondama. Moka haya vulu okutulamo oohi nenge taya vulu oku kuthamo omeya yatekele iimeno yawo. Aantu ohayeya oku tala nkene omeya geli moondama moka nankene haga longithwa.

Aantu oha ya tekula oohi moondama moka hamu kala mu na omeya, oohi ndhika oha dhi tulilwamo iikulya opo dhi koke nongele dha koko aantu oha yeke dhikwatamo yeke dhi lyepo nongele odhindji oha yeke dhi landithapo.

Oondjuhwa odha simana. Otuna oondjuhwa dhoshiwambo odhina omalwaala ga yooloka. Opena oondjuhwa ndhoka dhafa evi, oondjuhwa dhafa omwiidhi gwa kukuta, oondjuhwa oontokele, oonduudhe nadhimwe oto adha dhina omalwaala ogendji.

Aantu ohaya kwatele omeya moondama, momeya moka ohaya tula mo oohi nelalakano lyokudhi tekula. Ohadhi tulilwa mo iikulya. Aantu ohaya zi kiikondo ya yooloka tayeya ya tale yo ya pewe uuyelele kombinga ya nkene oohi hadhi tekulwa.

Eshito kombinga yimwe ekumithi. Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu . Pevi lyoondundu ohapu monika uumeno uushona ngaashi omwiidhi. Ohaku monika woo iimeno yomano.

Aantu ohaya tekula oohi. Oohi ohadhi tekulwa moondama moka muna omeya. Ohadhi kala tadhi tulilwa mo iikulya opo dhikoke dhivule okuliwa po nenge dhilwe dhika landithwe po.

Oshilongo otuna omahala ngoka gagamenwa. Momahala moka ohamu adhika iinamwenyo mbyoka ngaashi oondjamba. Ohamu adhika uudhiya womeya moka iinamwenyo mbika hayiyi yikanwe omeya.

Oku na omukalo ngoka omupe opo gwe ya ko gokukuna kuna iimeno. Ano omukalo ngoka goku kuna iimeno momashina, iimeno mbika ohayi koko nawa, oshoka ihayi mono oonte dhetango odhindji yo ihayi lika kuumbambala mboka hawu li iimeno.

Omvula shampa ya loko okuna iitukulwa yimwe yoshilongo hoka haku monika uumpompo longa ano ohawu monika kiitulwa mbyoka yomilonga omeya ohaga monikq taga tondoka komamanya huka.

Iimeno ohayi pumbwa oku tekelwa omeya gagwana. Ano aanafaalama oyena omukalo ngoka haya longitha mokutekela iikunino yawo. Omukalo gwiimeno yaandjakana miikunino moka. Ominino ndhoka odhina oombulu poombulu mpoka opo hapupitile omeya guuka kiimeno.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo. Ohaku monika oondundu. Koondundu ohaku monika omamanya ga tanduka . Ohaku monika woo omiti ngaashi omano nosho tuu. Iitopolwa mbika ihayi mono omata gomvula gagwana.

Onduli oyo oshi namwenyo shoka oshile kiinamwenyo ayihe muuyuni, oshi namwenyo shika oshina elaka ele ndoka hali laalele pombanda yomiti lilaale omafo.

Aantu ohaye kiilikolela iisimpo yawo. Mono haya ka kala taya longo moofaabulika . Moofaabulika ngaashi dhomatama. Ohaya longo yeli momizalo dhafaathana ya zala omagala komitse. Ohaya mono ondjambi yawo.

Aantu ohaya tekula oohi moondama moka hayedhi tulilemo omeya . Etaya kala taye dhi tulilemo iikulya opo dhi koke dhi vule oku liwa nenge dhimwe dhi landithwepo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Pevi lyoondundu ohapu monika omamanya ngoka ge li miitandu. Omamanya ngaka oga tanduka kombepo nenge komvula sho tayi loko. Ohaku monika wo omiti.

Oku na omukalo gopautekinika. Omukalo ngoka omupe gwe ya ko gokukuna iimeno. Iimeno ohayi kunwa momashina ihaayi tulwa evi, aawe, ohayi kala ashike momashina moka tayi tekelwa sigo tayi koko e tayi tewa.

Onzi oyo oshinamwenyo shoka sha simana. Oshinamwenyo shika osha pandika molwa ehokololo lyasho lyomombiimbeli. Ano nosha talikako kutya oshinamwenyo shoka oshiyapuki. Oshinamwenyo shika oshina onyama hayi liwa. Oshina natango omafufu ngoka haga longo iikutu.

Oshilongo shetu, oshina omutenya ogundji, naanafaalama yiikunino, oha ya longitha omukalo gwo ku gamena iikuninomwa yawo koonte dhetango odhindji. Ano oha ya longitha oonete dha dhingoloka iikunino yawo.

Aantu ohaya tekula oombaka, oombaka odhili dha simana, oshoka koombaka ohaku zi onyama ndjoka hayi liwa. Ohadhi vala wo natango omayi ngoka haga liwa nenge omuntu oha vulu oku landitha omayi nenge onyama yoombaka e ti imonene mo iisimpo.

Aanafaalama ohaya gamene iimeno yawo koo nte dhetango oshoka oonte dhetango odhingi ohadhi yonagula iimeno, ano ohaa longitha omikalo dhoka dhoonete dhadhingilila iimeno yawo.

Aataleli ohaya mbomboloka okuza kiilongo ya yooloka, komanenevi ga yooloka muuyuni. Oha yeya ya tale iinamwenyo mbyoka yili momahala ngoka ga gamwenwa ngaashi oondjamba. Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka oshinene kiinamwenyo ayihe muuyuni.

Aanafaalama mbo haa tekula oondjuhwa oha ye dhi edhilile momahala gagamenwa. Ohadhi tulilwa mo oolamba, iikulya nomeya.

Oohi ohadhi tekulwa moondama. Oohi moondama moka ohadhi kala tadhi pelwa mo iikulya opo dhi koke dhi vule okuliwa nenge okulandithwa po, nomuntu oha ilikolele mo iisimpo.

Omahala gomavululukwepo ohamu adhika uundama womeya moka omuntu hayi ekiinyanyudhe, ano tayogo momeya moka iinyanyudhe ye tafudha po nawa.

Mongaashingeyi aantu ohaya longitha omukalo ngoka omupe gokukuna iimeno, iimeno hayi kunwa ashike momashina tayi kala tayi tekelwa yili momashina ngoka.

Moshilando ohamu adhika omatungo ga yooloka. Moshilando sha Venduka ohamu adhika omatungo ga londa thana nongeleka dha tungwa dhina omatungo gu uka mombanda.

Moshilongo shetu otu na mo omiti omaludhi nomaludhi. Ohamu adhika omuti ngoka haku tiwa omukwa, omukwa omuti ngoka gwa simana, ohagu zi wo iikulya mbyoka hatu li haku tiwa omakwa.

Onkoshi oyo oshimamwenyo sha simana. Oshinamwenyo shika ohashi nana aataleli. Oshinamwenyo shika ohashi zi woo oshipa shoka hashi zalwa kaaleli. Oshi na woo onyama hayi liwa.

Oohi ohadhi tekulwa. Ohadhi tekulwa momukalo ngoka gokutulwa moondama mu na omeya. Moondama moka oohi ohadhi kala tadhi pelwa mo iikulya, opo dhi koke dhi vule oku ka liwa po.

Aanafalama ohaya tekele iimeno yawo. Ohaya longitha omikalo dho minino, ndhoka dheenda miikuniko yadho. Ominijo ndhika odhina oombululu mpoka hapu pitile omeya ga ukilila kiimeno.

Embakumbaku olya pingena po iilonga yokomake. Membakumbaku ohamu kala omuntu ngoka heli hingi. Embakumbaku ohali pulula omapya getu nenge iikunino. Ohali endelele.

Omeya oga simana nogapumbwa okukwatwa nawa. Uuna omvula yaloka aantu ohaya kwata omeya ngaka haye gatula moondama opo ye galongithe, nenge okutekela iikunino yawo, okulongitha momagumbo, nenge okunuwa kiimuna.

Aanafalama ohaya tekula oohi ndhoka hadhi kala dhili moondama. Oohi muundama muka ohaya kala taye dhipele mo iikulya opo dhikoke dhivule okuliwa, nenge ngele odhindji dhimwe ohaye ke dhilanditha po yi ilikolele mo iisimpo.

Oohi odhili dha simana oshoka oyo iikulya yetu niikulya mbika ohayi tungu omalutu getu oshoka odhina iitungithilutu. Nuuna omuntu a kwata oohi odhindji oha vulu oku kedhi landitha po i ilikolele mo iisimpo.

Okambe Oyo oshinamwenyo shoka shasimana, kokambe ohakuzi omushila ngoka hangulongithwa kawaambo una tayatyapula iituthi yomanyanyu, kokambe okuna natango onyama hayiliwa.

Iikwamboga oyili ya simana oshoka oyina Iitungithilutu mbyoka twapumbwa komalutu getu ano aanafaalama yiikwamboga oha ye keyilanditha yi ilikolele iisimpo yawo.

Moshilongo shetu ohamu adhika omahala ngoka ngangamenwa , omahala ngoka ngena iiyamakuti momahala moka omuna omadhiya gomeya moka iiyamakuti hayi yikanwe, iiyamakuti mbika ongashi oondjamba.

Kiitukulwa yimwe yoshilongo ohakumonika oondundu. Koondundu oha ku monika woo efuta, nomamanya gatanduka ge li pevi.

Omeya oga simana. Aanafalama yiimeno ohaya longitha omukalo gokutekela iimeno yawo. Omukalo ngoka gominino dha andjakana miikunino yawo. Ominino ndhika odhi na oombululu dhi li mpoka pu na iimeno. Ohaya patulula kopomba nomeya ohaga tondoka taga pitile poombululu mpoka gu uka piimeno.

Moofabulika omo moka hamu kala aaniilonga taya longo shoka shi limo sho shifalwe kiilongo yi kalandithwe. Otuna oofabulika dhomatama moka hamu kala aaniilonga taya pakele omatama moonayilona go gavule oku kalandithwa meni lyoshilongo nenge kondje yiilongo.

Omahala gomavululukilo oga simana. Aantu ohaya yi komahala hoka taya kuutumba kuupundi ya tala eshito. Ohapu adhika omeya ngoka ge li muundama nomiti omiwanawa.

Iikwamboga oyili yasimana oshoka oyina Iitungithilutu mbyoka ya pumbiwa komalutu getu . Aanafaalama oyendji otaya kunu iikwamboga ya landithe yi ilikolelemo iisimpo

Moshilongo shetu otu namo iinamwenyo ya yooloka yi li omaludhi nomaludhi. Iinamwenyo mbika oyi li momahala ngoka ga gamenwa ngaashi Etosha. Iinamwenyo mbika oyo oondjamba, oonduli nosho tuu.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu, koondundu hoka ohaku monika wo aantu mboka haya kala taya yi ya ka tale eshito nkene lya opala.

Aanafaalama ohaya ilikolele iisimpo yawo momikalo odhindji. Opuna mboka haya tekula oondjuhwa, ano yena iikuku yoondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi kala mehala moka tadhi pelwamo iikulya nomeya opo dhi koke, dhi vule oku liwa po nenge oku landithwa po, yi imonene mo iisimpo yawo.

Iikunino oyo tayi eta iikulya moshilongo shetu, aaanafalama yiikunino otaye tu palutha, ano ohaya kunu iikonomwa yawo mbika etaye ke yi landitha yiilikolele iisimpo.

Iimeno ohayi pumbwa omeya ga gwana opo yi koke nawa. Ano aanafaalama ohaya longitha ominino dhokutekela iimeno yawo. Ndhoka dhe enda miikunino ohaya patulula kopomba dho otadhi tameke okutekela .

Omeya oge li ga simana, noga pumbwa oku kwatwa nawa. Ano aantu ohaya tula omeya ngaka moondama, mondama kohi ya tulako othayila opo omeya gaa hite mevi ga pwinemo. Omeya ngaka oha ga longithwa iilonga oyindji ngaashi oku tekela iimeno, oku longitha momagumbo nenge oku nuwa kiinamwenyo.

Iitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Pevi lyoondundu ohapu monika uumeno mboka wamena po ngaashi oomwiidhi nomano, kiitopolwa huka ihaku mono omatama gomvula ga gwana.

Momapya ohatu teya mo iikulya oyindji. Ngaashi iilya yomahangu , omapungu nosho tuu. Eteyo ngele olya kala lili nawa iilikolomwa yetu yomomapya mbino ohatu yi kutha tuke yi landithe po twiimonene mo iisimpo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhikwa oondundu, ohaku monika woo nomiti dhoka tadhi thimineke omidhi pokati komamanya ngoka nomamanya ohaga monika taga tanduka nenge ano geli miipambu.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu komahala huka omahala ngoka geholike naantu oye hole okuya komahala huka yaka fudhepo. Okuna uundama womeya nuupundi wulipo.

Oohi ohadhi tekulwa. Ohadhi tekulilwa moondama moka omuntu afula oshilambo eta tula mo oothayila kohi opo omeya kaaga hite mevi ga pwinemo . Kombanda yokandama ohaya tulako onete opo akeelele iiyagaya kayi yemo momeya oshoka yimwe otayi vulu okukala yina uuzigo tawu dhipaga oohi.

Oku na omukalo ngoka hagu loingithwa mokukuna iimeno. Ano iimeno oha yi kunwa momashina mongasbingeg Momashina moka omo ha yi kala ta yi tekelwa. Iimeno mbika yomomashina yi mono oonte odhindji dhetango, yo iha yi lika kuumbaambala mboka ha wu li iimeno.

Omuntu uuna alonga nawa ohapumbwa okuya pokahala mpoka eli oye awike tadhengwa kombepo yayela ye tatala nkene eshito lyo opala.

Omeya ohaga pungulwa moondama oshoka omeya ogo omweyo. Omeya ogasimana, ohaga longo iilonga oyindji. Muundama muka omuntu ohavulu oku tulamo oohi edhi tekule. Omeya ngaka ohaga vulu woo oku tekela iimeno nenge oku longitha momagumbo.

Shiyenga ShaNangombe ngele yega dhenge pevi omadhiya ohaga kala guudha omeya. Ano omeya ohaga monika nawa, noomwiidhi ohadhi monika nkene dha ziza. Niimeno ohayi monika ya hapuka nawa.

Mofambulika oomoka hamu longwa iinima yo yi kalandithwe. Opuna oofambulika dho matama moka hamu longwa omatama, taga yogwa nawa eta tulwa mo nayilona , gatumwe ga kalandithwe.

Aantu ohaya tula omeya moondama. Oondama ndhika ohaye dhi longekidha taya fulu iilambo mevi. Ohaya tula mo onayilona, opo omeya kaaga pwine mo. Ngele ya tula mo onayilona ohaya tula mo omeya.

Ombaka oyo oshinamwenyo shoka shili polupe lwiikwamawawa. Oshinamwenyo shika oshina onyama ndyoka ombwaanawa, sho ohashi vala wo omayi ngoka haga liwa. Ano aantu ohaya kala yena iikuku yoombaka. Oombaka ohadhi li iikulya ngaashi iilya.

Oombaka odhili ha simana. Koombaka ohaku zi onyama ndjoka hatu li. Koombaka wo natango ohaku zi omayi ngoka gena uukolele komalutu getu. Omuntu ngele okuna oshikunino shoombaka oha vulu oku kalanditha po dhimwe i ilikolele iisimpo.

Ohi yoshiwambo oyo ohi ndjoka yina iitungithilutu uuna omuntu te yili. Aantu ohaya kwata Oohi dhika mondama yaka landithe yo yi ilikolele mo iisimpo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Poondundu mpaka ohapu monika wo omamanya ngoka ga tanduka, noomwiidhi dhili moondundu moka. Ohamu monika woo oondjila dhili pevi lyoondundu mpoka hapu ende aantu.

Iikunino ohayi monika ya ziza nawa ngele ya tekelwa omeya ga gwana, yo ohayi pumbwa woo uuhoho. Ano aanikunino ohaa tekele iikunino yawo, haya tekele iimeno yawo nohayi monika nawa ya ziza, neteyo ohali ka kala ewanawa.

Aawambo ohaya longo iilya yomohangu. Iilya mbika ngele yakoko ohaya kutha oombele yaka teye. Ohaye yi teya eta yeyi tula moombali , eta yeyi fala komahala hoka hayi kalongekidhilwa ano hayi kayungulwa.

Ongombe oyili yasimana oshoka kongombe ohakuzi iinima oyindji . Ohakuzi omahini ngoka hage tupalutha komalutu getu. Ohakuzi oonyama noshowo iikatha moka hamu longwa iikutu.

Omeya ogo omwenyo. Omeya ogasimana na aantu ethimbo lyomvula ohaya ningi ominino dhuuka moondama opo yapungule omeya ngaka oshoka ohaga longo iilonga oyindji ngaashi okulongitha momagumbo, okunuwa kiinamwenyo, kiimuna osho wo okutekela iimeno.

Omeya ogo omwenyo noga pumbwa oku kwatwa nawa, ano aantu ohaya kwatele omeya mooondama. Omeya ngaka ohaga longithwa oku tekela iimeno, okulongitha megumbo nenge okunuwa kiinamwenyo.

Aanafaalama ohaya tekula uuyuhwena. Uuyuhwena mbuka ohawu kala mehala muka, hawu kala tawu pelwa mo iikulya nomeya opo wu koke. Uuna wa koko omuntu iha vulu oku ka landitha dho dhimwe ohadhi kala tadhi vala omayi.

Oohi odhili dhasimana, odhatalika ko kutya odhina uundjolowele momalutu getu uuna tatu dhili. Aantu ohaya ka kwata oohi ya ka landithe yo yiimonene iisimpo.

Aanafalama yiikunino ohaya tekele iimeno yawo oshoka iinemo oya pumbwa okutekelwa omeya gagwana. Ano ohaya longitha omukala ngoka gominino dhoka dha handjakana miikunino yadho. Ominino dhika odhina oombululu, ohaya patulula kopomba, nomeya otaga tondoka tagazi poombululu mpoka guukilila piimeno.

Oohi odha simana oshoka odhina uundjolowele momalutu getu ngele ta tudhili. Aanafalama ohaya tekula oohi ta yedhi tula moondama tayedhi pelemo iikulya ngele dha koko ohaye dhi lipo nongele odhindji oha yedhi landitha yi ilokolele mo iisimpo.

Aantu ohaya tekula oohi dhoka haya tula moondama dhomeya. Oohi muundama moka ohadhi tulilwamo iikulya. Omeya gomoondama moka ohaga vulu woo okulongithwa ngaashi momagumbo nenge okutekela iimeno nenge okunuwa kiinamwenyo.

Aanafalama oyo ta yeeta iikulya moshilongo ndjoka hayizi miikunino moka haakunu iimeno ngaashi omatama. Ohaalongitha omikalo dhokutekula dhominino dhaandjakana pomakota giimeno. Ohaasikile woo iimeno noonete opo yaga mene iimeno koonte odhindji.

Iimen oyi hole pehala mpoka pena uuhoho, ano oyi hole uuhoho wa gwana opo yi koke nomeya. Aanafaalama ohaya longitha omukalo goku tekela iimeno ngoka gominino dha enda miikunino. Ominino dhika odhina uumbululu wu ukilila piimeno mpoka.

Shiyenga ngele ye ga dhenge pevi omadhiya, iishana noondama odhadhi udha omeya. Aantu ohaya yi ya ka konge shopela ano ya ka yule oohi. Ohaya kutha oonete ya yule oohi yaka lye.

Momuthigululwakalo gwaawambo otunamo ondunda yoshiwambo ndjoka ya thikwa noodhopi dheloya, pombanda oyina omwiidhi.

Iimeno oyili yasimana oshoka oyo hayi tupe iikulya ano aanafaalama yiimeno oyo hayeeta iikulya moshilongo. Ohaya longitha omukalo gokutekela iimeno ngoka guli omupu go ihagu hepeke omeya. Omukalo ngoka gomunino dheenda piimeno dhina uumbululu tawuzi omeya guuka piimeno.

Opena omukalo. ngoka omupe gokukuna iimeno, ano iimeno itayi kunwa mevi, aawo, otayi tulwa ashike momashina moka tayi kala tayi tekelwa sigo tayi koko.

Iitukulwa yilwe yoshilongo ohaku adhika oondundu, komahala hoka ohaku monika omamanya ga tanduka gamwe omanene gamwe omashona. Ohaku monika iimeno iishona, iimeno yimwe oyina omakota omanene goku pungula omeya nuufo uushona oshoka iitukulwa mbika ihayi mono omata gomeya ga gwana.

Aanafalama yiimeno ohaya kala nokudila iimenonyawo oshimpwiyu haye yotekele nawa nohayi monika nkene yaziza ano aatalelipo oha yeya yape uuyelele kombinga nkene iimeno hayi kunwa.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika omamanya, omamanya omanene ga tanduka, ko mamanya huka ohaku monika woo niimeno ngaashi omano, nomwiidhi, mbyoka tayi thiminike omidhi dhawo pokati ko mamanya ngaka, opo dhi vule oku hita kohi yevi dhi mone omeya.

Oohi odhili dhasimana oshoka ohadhi eta omaukolele komalutu getu uuna tatu dhili, nuuna omuntu tavulu wo okudhilanditha iilikolelemo iisimpo ye, ano aanafaalama ohaya munu oohi , taye dhitekula dhili moondama, yo taye dhi tulilemo iikulya opo dhikoke.

Aanafaalama yoondjuhwa ohaya tula oondjuhwa dhawo momahala ngoka haye dhi tulilemo iikulya nomeya opo dhilye dhi koke dhi vuie okulandithwapo nenge dhi vale omayi.

Aantu ohaya tekula uuyuhwena. Uuyuhwena mbuka ohaye wu tula miikuku moka haya kala ye wu tulila mo iikulya nomeya. Uuyuhwena mbuka ngele wa koko ohaye kewu landithapo nenge ohadhi ningi oondjuhwa oonene, e tadhi vala omayi.

Aanafalama yiikunino ohaya kunu iikunomwa yawo momikweyo dhu ukilia thana nelalakano kutya iikunomwa mbika uuna eteyo lya thiki omuntu oha kala ashike te ende mondjila moka ta tona iilikolomwa mbika.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika iimeno mboka yaziza nawa. Iimeno mbika omvula ngele yaloko, ohayimonika nawa nohayimonika yatulako oongala dhasheneka ohayi opaleke eshito.

Onduli oyo oshinamwenyo sha simana, oshinamwenyo shika ohashi nana aataleli. Oshina oongolo oonde nothingo onde ndjoka hayi laalele pombanda yomiti yilye omafo. Ohashi nu omeya.

Aantu ohaya munu oohi. Oohi ndhika ohadhi kala dhili muundama womeya. Muundama muka ihadhi kala tadhi pelwamo iikulya opo dhikoke dhivule okuliwa nenge okulandithwa ngele dha koko.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo oku na omamanya, ano omvula ngele tayi loko omeya ohaga tondoka komamanya hoka gu uka momilonga ndhoka dhi li pevi lyomamanya.

Kafute kanengenga oshinamwenyo shoka hashi adhika momahala ngoka giikalekelwa, ano omahala ngoka ga gamenwa. Oshinamwenyo shika ohashi nana aataleli okuza kiilongo ya yooloka, tayeya okutala.

Kotoka ino mbugaleka, uuna to tete po oshimeno, kambadhala wu tsike oshikwawo, opo wu ikaleke kokuke nembugalo.

Aantu ohaya tekula oohi ndhoka hadhi kala dhili muundama moka muna omeya. Oohi ndhika ohadhi kala tadhi tulilwamo iikulya opo dhi koke nongele dha koko aantu ohaya kutha oonete yaka yulemo oohi ndhika ye kedhi lyepo nenge dhimwe yedhi landithepo yi ilikolele iisimpo.

Aataleli ohaya mbombolka okuza kiilongo ya yooloka komanenevi ga yooloka tayeya okutala nkene eshito lyo opala . Oha yeya komahala hoka kuna oondundu. Ohaya falwa niitukutuku ya katale.

Okuna omukalo omupe goku kuna iimeno. Ano iimeno hayi tulwa ashike momashina etayi kala tayi tekelwa yili momashina moka. Omukalo ngoka oguli omwaanawa oshoka iimeno mbika ihayi mono ooonte dhetango dha piitilila.

Iingulu oya simana, oshoka kiingulu ohaku zi onyama nohaku zi wo omagadhi ngoka hatu longitha. Omuntu ngele oku na ofaalama yiingulu oha vulu okulanditha po iingulu yimwe i ilikolele mo iisimpo.

Eshito ekumithi kombinga yimwe. Kiitopolwa yimwe ohaku monika efuta. kooha dhefuta hoka ohaku monika oondundu. Efuta lya tsaakanena noondundu. Kehala hoka ohaku nana aatalelipo mboka haya mbomboloka okuza meni lyoshilongo noknondje yoshilongo nkene taye ya okutala efuta nkene lya tsakanena.

Opu na omahala giitopolwa yimwe moshilongo hoka haku adhika oondundu. Poondundu ohapu monika omamanya ge li miitandu. Opu na wo omahala gomavululuko po ngoka ge li komahala ngoka goondundu.

Iimeno ohayi pumbwa omeya ga gwana opo yivule oku koka yo yi tuleko iiyimati. Aanafaalama ohaya tekele iimeno yawo nominino dhomeya ndhoka dha enda miikunino yawo.

Iikuki oyo iikulya mbyoka hayi liwa piituthi yomanyanyu ngaashi omakoleko, oohango, omavalo niituthi ngaa ayihe yomanyanyu.

Kiitopolwa yiwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Koondundu ohaku monika omamanya taga tanduka geli miipambu, omamanya ngaka ohaga tanduka kombepo nenge komeya.

Moofaambulika oto adhamo aaniilonga mboka yelipo haalongo okupakela mbyoka yilimo tayilandithwa. Ohaakala yeli momizalo dhafaathana.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Koondundu ohaku monika omamanya omanene ga tanduka. Kiitopolwa huka ohaku monika woo iimeno mbyoka ya menako . Iimeno mbika oyina omakota omanene opo yi pungule omeya momakota moka ,oshoka kiitopolwa hokanomeya ihaga monikako nuupu.

Aantu ohaya tekula oohi ndhoka hadhi kala dhili moondama. Oohi ndhika ohadhi tulilwa mo iikulya opo dhi koke nongele dha koko ohadhi ka kwatwa mo aantu yedhi lyepo nenge dhimwe yedhi landithe po.

Nampa-pawuloshihwa osho oshinamwenyo shoka oshinene kiinamwenyo ayihe muuyuni, oshinamwenyo shika oshoka simana oshoka oha zi ooniga ndhoka dhina iilonga ya simana. Odhina wo natango onyama hayi liwa, sho oshinamwenyo shika ohashi nana aataleli.

Iitopolwa yilwe yoshilongo oha ku monika oondundu koondundu huka oha ku monika omamanya ga tanduka ge li pevi oha ku monika wo iimeno iishona ngaashi omano nomwiidhi.

Aanangeshefa otaya kongo omikalo dhoku ilikolela iisimpo moka tu na aanangeshefa mboka haya landitha oongala ndhoka dhiimboloma. Oongala ndhika hadhi longithwa pomahala gomanyanyu nenge wo pomahala gomayeme.

Omeya oge li ga simana nongele omvula ya loko aantu ohaya kwata omeya nawa. Ohaye ga tula moondama moka ya vule okutekela iimeno yawo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo okuna oondundu. Koondundu huka ohaku monika kwa mena uumeno uushona, uumeno mbuka ohawu kala wuna omafo omashona, opo wu hupithe omeya, oshoka kiitopolwa hoka ohaku kala kwa yenya, ko ihaku mono omata gomvula ga gwana.

Aantu oye na iikuku yoondjuhwa ndhoka haya tekula. Oondjuhwa oontokele odhi li dha tseyika nawa hadhi munwa molwa omayi. Ohadhi vala omayi ogendji.

Aantu ohaa ka kwata oohi momilonga, ohaya kutha oonete oonene, e taya nana yakwatemo oohi. dhimwe odjo kulya, no ngele odhindji dhimweojaye ke dhi landithapo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu, oondundu oonene dha uka mombanda. Kehala huka ohaku kala iimeno iishona ngaashi omano noomwiidhi.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika oondundu, pevi lyoondundu ohapu kala iitandu yomamanya, ohaku monika woo iimeno ngaashi omano noomwiidhi. Kiitopolwa hoka ihaku mono omeya gomvula ga gwana.

Okashina koku teta ongwena okashina hoka kalongwa hakayi omaholi. Ohaka pumbwa ashike omuntu ngoka eka tanauna kombinga hoka kwapumbwa okutetwa ongwena nenge omwiidhi.

Moshilongo shetu otuna omahala ngoka ga gamenwa. Ano momahala moka to adha mo iiyamakuti. Iiyamakuti mbino ongaashi oondjamba, oonduli nayilwe.

Ondjamba oshinamwenyo shoka sha simana. Oshinamwenyo shika moshilongo shetu ohashi adhika momahala ngoka ga gamenwa ngaashi mEtosha. Ondjamba oyina onyama ndjoka hayi liwa. Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene kiinamwenyo ayihe muuyuni.

Moshilongo shetu omuna iinamwenyo oyindji. Omuna iinamwenyo mbyoka yili momahala ga gamenwa, ngaashi mEtosha. Iinamwenyo mbika oyo oondjamba, oonduli, nayilwe. Iinamwenyo mbika ohayi nana aatalelipo okuza moshilongo, oshowo kondje yoshilongo.

Moshilongo shetu omuna iitopolwa yimwe, kitopolwa hoka haku adhika omamanya, omamanya ngaka geli miitandu, ohakumonika wo omiti dhoka dhamena momamanya moka.

Okuna omunkalo omupe goku tekela iimeno , ano iimeno hayi tekelwa nomashina geli mombanda haku patululwa kopomba go omeya taga shashimine kiimeno hoka.

Okuna omukalo gwopautekenika. Omukalo ngoka omupu gwo ku kuna iimeno, iha yi tulwa mevi nande nande. Oha yi tulwa monashina moka, ta yi kala ta yi tekelwa yi li momashina moka sigo ta yi koko yi vule oku tewa.